Amewo tɔ ɖe mɔmemidzraƒe, ɖevi etɔ̃ nɔ nyɔnu eve ƒe titina eye woŋlɔ nu ɖe agba ɖe asi. Ŋutsu eve hã nɔ dzo keke dzi eye ɖeka tsɔ agba, e kɔme. Eŋu woame eve le teƒe sia eye ŋu ɖeka ƒe amadede nye ʋi eye ɖeka hã nye aŋugbaɖiɖi.

Dzo bi ŋuwo kple xɔwo, xɔwo kaka ye eŋuawo ha kaka, ŋua ɖewo ƒe amadede wɔ yibɔ, ɖewo hã nye dzofi amadede eye ɖewo hã gale ʋii ame aɖewo nɔ mɔ to eye amea ɖewo eye ŋu bubuwo hã nɔ mɔ to be dzo ne bi

Ɖevi adrewo bɔbɔnɔ ʋletiwo ŋu le exɔ ŋuti, kotokuwo le wogbɔ ɖe anyigba, ɖeviawo katã do awu kple afɔkpa kpakple godui, akpɔnɔtro aɖewo hã le wogbɔ le anyigba

Mɔli kple ayiɖaɖa le agba ʋi aɖe me. Abladzotɔtɔ le edzi. Atadi le edzi. Sabala le edzi. Koklozi le edzi. Gbeɖuɖu hã le edzi.

Ame geɖewo le ati aɖe te. Ame aɖewo tsitre eye ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi. Ame geɖewo le awu yibɔ me. Aɖaka aɖe le anyigba le wo gbɔ eye ŋutsu aɖe ddze klo hena asi nyɔnu aɖe ke nɔ zikpuidzi.